Bukkaji tati kiɗde ɓurna fu ɓe ɗo nyiɓa ɗi ha ladde bororo en on ɗo joɗa nder totton, yeso mai ɗon londe, londe ɓe ɗo wata ndiyam ɗon leɗɗe, leɗɗe ɗo hokka hendu.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori morɗi atacimen, ɓeɗo mora ngam paune ngam hendu nasta hore, ɓeɗo wanni mo bit, noppi mako ɗo wata ɗan kunne ngam paune. oɗo ɓorni riga ruwankasa.

Fulawa, ɗo vo'ina yonde, ɗo hokka ba ground boɗɗum, yeso mai ɗon njamdi, yeso njamdi mai ɗon bulbuldi, dow mai ɗon saare be windo gilas.

Ɗerkejo, odo ɓorni riga sikai bulu, ɓe salla kofi, odo wati but, odo vakki boro, odo hifni hifnere, yeso mako bo ɗon goɗɗo ɗo wati riga grin sera maɓɓe ɗon mahol. danejum.

Karas ɓe ɗon nyama ɗum, ɓe ɗo waɗa jus be mai, ɓe ɗo defira nyamdu be mai, ɓe ɗo waɗa nyebbam, sabulu ɗo voina ɓandu, ɗo vo'ina gite.

Ɓiɗɗo debbo oɗo mori ɓeɗo mora ngam paune, ngam hendu nasta hore, oɗo waati bit ha morɗi mako se oɗo vakki boro oɗo ɓorni rigawol diyam pauda ɓawo mako bo ɗon fulawa.

Derke’en ɓeɗo ɓorni kare fijirde, goto ɗo wati riga nysc be hula man, ɗebbo ɗo jogi hokka ɓe kofi, oɗo wati riga ɗanejum, sarla ɗanejum, oɗo sudi gyele, oɗo wati fasmark.

geet do mabba sare do fauna yonde do maɓɓa makaranta do maɓɓa islamiya do maɓɓa ofisis do maɓɓa kuwangol yeso maajum bo folo on dou mai don leggal.

Fulaawa ɗo wo’itina saare ,ɗo fawna yonnde. Sera may ɗon mahol be penti mili kolo be aac, ɗon leggal soola ɗo dari ,ɗon winndo ,ɗon saare be leɗɗe gaadina.

Sukaaɓe nayi, ɓe ɗo fija bol juuɗe, gooto ɗo waati kare daneejum, be ɓokko ɓokko, o ɗo waati bud maako daneejum, be sos ɓaleejum, gooto ɗo waati boɗeejum, gooto bo ɗo waati boɗeejum be ɓaleejum, sera maɓɓe mahol on.

Saare ɓe ɗo waala nder maare, ɗo penti bee Penti Ash bee ɓaleejun ɗon winndo peetel, yeeso may ɗon lammbatu get ɗo maɓbiti get ɗo maɓɓa saare.

Ɓiɗɗo debbo! oɗo wati dogon rigawol, oɗo wati zobe ha juɗe mako; ɓedo wata ngam paune. Oɗo jogi waya hosa hoto ɓawo mako bo, ɗon walldrop. Walldrop ɓeɗo wata kare. Sera walldrop mai ɗon dammugal.

Ɗeftere mallu'en ɗo naftira. Fukarabe ɗo naftira. waɗobe bincike ɗo naftira. be ɗo resanɗe ha sudu jangirde vieteɗe laibirari. Mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Deftere mallu’en ɗo naftira, fukaraɓe ɗo naftira, waɗɗobe bincike ɗo naftira ɓe ɗo resan du ha surd jangirde viaten de laibrary, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Kur’an ɓe ɗo jangira be majum ɗo haska saare, ɗo farta keni, ɗo lota bernde ɓe ɗo resi ɗum ha dou tebul ɓawo mai bo ɗon dammugal ɗo maɓɓiti be windo e bandu mahol mai bo mil kolo on.

Ɓai ɓe ɗo nyama ɗum keccum. Ɓe ɗo nyama ɗefinga ɓe ɗo waɗa garin kwaki be mai ɓe ɗo wadada guruka lare mai bo bali ɗo nyama be’i.

Sare ɓeɗo penti nde be penti danejum. Ɗon windo, windo ɓeɗo waɗa ngam hendu nasta. Yeso windo mai don fulawaji, fulawa ɗon vo'ina babal. Yeso fulawa mai don grass capet. Sera mai ɗon esi, esi ɗo feuna babal.

Biɗɗo debbo o ɗo wati Agogo ha juɗe mako ɓe ɗo wata Agogo ngam paune ngam larugo wakkati okuje juɗe ɓe ɗo wata kuje juɗe ngam paune ɗo wati zobe ɓe ɗo wata zobe ngam paune.

Saare be penti danejum be penti ash, ɗon windoji guda nai gotel ɗo maɓɓiti, seɗɗa yeeso majum ɗon leɗɗe fulawa fulawa ɗo vo’ina yonde yeso fulawa mai ɗon bulbuldi.

Baali ɓeɗo ɗura di. Be do nyama kusel mai. ɓe ɗo sora ɗum ha lumo. Lare mai bo ɓeɗo wadlda boro, paɗe. Luwal mai bo himbe lekki ɗo naftira be majun. Be ɗo nyama nyamɗu kanji bali mai.

Get do maɓɓa sare do maɓɓa kowa ngol do maɓɓa makaranta do maɓɓa luumo do maɓɓa asibiti do maɓɓa, babe kuuɗe yeeso mai bo folo on yeeso folo mai don geene.

Gate: Ɗo maɓɓa sare, ɗo maɓɓa lumo, ɗo maɓɓa makaranta, ɗo maɓɓa kowangol. Dou mai ɗon bob, leddi mai ɗon fulo, ɗon lambatu, ɗon gene, gene dabbaji ɗo nyama.

Pi o pi danejum ɗo voyina sare, caka mai bo ɗon bob hite ɗo fauna palo, ha gefe mai bo ɗon stan tivi, sera stan tivi mai ɗon kuje ɓalejun, leddi mai bo tails on.

Ɓiɗɗo debbo do wati halagare ha koli mako ɓeɗo wata halagare ngam paune oɗo faɗi paɗe balejum oɗo wati riga girin oɗo yaɓi fulo yeso mako bo mahol on penti mil kolo.

Ɓiɗɗo debbo ɗo ɓorni siket be riga, o ɗo suddi gele boɗeejun. O ɗo wakki booro. Booro bo ɓe ɗo wata tarkace ha nder totton. O ɗo jogi waya maako, o ɗo wati abun hannu. Ɓe ɗo wata abun hannu bo ngam paune.

Ɓiɗɗo gorko, o ɗo wati salla ɓaleejum, riiga ɓaleejum, o ɗo jogi waya maako. O ɗo jooɗi ha dou mahol guntu, sera maako bo, ɗon windo. Windo, ɓe ɗo waɗa ngam hendu nasta. Ɓandu mahol mai bo, penti mil kolo.

Ɓiɗdo debbo ɗo mori a tacimen, ɓe ɗo mora ngam paune hendu nasta hore, o ɗo wata dan kunne ngam paune o ɗo wati sarka, ɓe ɗo wata sarka ngam paune, oɗo ɓorni riga pink.

Fulaawa ɗo vo`ina saare, ɗo vo'ina gite, ɗo hokka henndu peewndu, ɓe ɗo tigga haa makaranta , haa babe kuuɗe, haa asibiti, haa hotel.

Korwal ɓe ɗo jooɗiira be maajum, ɓe ɗo walira be majum, do fauna paalo ɓe ɗo resi ɗum haa leddi, ɓaawo majum bo ɗon goɗɗo ɗo borni limse danejum, sera maako bo ɗon mota boɗejum.

koltan, da guddu du wati gare be jumpa danejun odo fadi Paɗe maako baleejum bawo maako ɗun moota yeso moota mai ɗun moota manga bulu ɓawo moota mai don keke napep.

Sare ɓe ɗo wala nder, majum ɗo penti be penti mil kolo brown ash nda windo ɗo mabbiti, windo ɗiɗi ɓo maɓɓitaka, ɗon buhu ha sera mai ɗon galon hado baranda mai galon ɓe ɗo wata ndiyam haa nder totton.

Derke’en jego! ɗiɗi ɗo wati kare yelo, nai ɗo wati boɗejum. Ɓe wari ɓe fija bol ɓe sankita iyam maɓɓe. Yeeso maɓɓe ɗon gras kapet.

Piopi danejun ɗo wo’itina sare, chaka mai ɗon bob hiite, sera mai ɗon mahol danejun, leddi mai tayils on, ɗon Kwano ha leddi mai, ɗon kujeji ɗo dari.

Gate do maɓɓa sare, ɗo maɓɓa lumo, ɗo maɓɓa makaranta, ɗo maɓɓa kowangol, do maɓɓa hotel, yeso mai ɗon gene dabbaji ɗo nyama yeso gene mai ɗon leidaji peppetel peppetel.

Deftere mallu'en ɗo naftira fukaraɓe ɗo naftira waɗoɓe bincike ɗo naftira ɓeɗo resa nder sudu jangirde bi'ete ndu laibrary. Mo ummi fu yaha hosa naftira wartira.

Koromje ɓeɗo joɗi ra bei majun ɓe ɗo walira bei majun ɗo fauna palo, ɗum do joɗi ha dou kapet shaka kapet mai ɗon senta tebul, ha dou senta tabul mai ɓeɗo ɓili kujeji ha ɓawo korwal mai ɗon darogal pitila ɗo haski.

Derke´n ɗiɗo, be biɗɗo debbo gooto, gooto ɗo waati huula, gooto watay, ɓiɗɗo debbo man boo O ɗo gogi basket, o ɗo waati kuje ɓaleejum haa juuɗe maako, o sankiti hoore maako ɓaawo maɓɓe bo ɗon leggal.

Jolof raayis, be koslo, be gortogal, ɓe ɗo nyaama ɗum. Sera maajum ɗon ndiyam, ndiyam ɓe ɗo yara ɗo vo''ina ɓanndu. Ɗon jus, jus bo ɓe ɗo yara ngam jindaaɗi. Ɓinngel debbo may, o ɗo jogi cookali, o ɗo takki lalle, ɓe ɗo takka lalle ngam pawne, o ɗo waati halagaare.

P. O. P. ƊO fauna sare, sera majum ɗon labule ash, danejum, yelo. Labuleji ɗo mabba sudu ɓe ɗo haɗa ɗum ngam sirri. Sera majum bo ɗon korwal. Korwal ɓe ɗo joɗa dow mangal ɗon bob ha sera majum.

Maashi, himɓe ɗo va'a, ɗo yaha haajeeji maɓɓe, Moota himɓe ɗo waɗa jahaale bee may, ɓe ɗo ada kare to ɓe yahi ɓe soodi haa luumo, dow may bo ɗon gidan sama, ginan sama ɗon mara cuuɗi ɗuɗɗi, dow gidan sama may ɗon Eesi gudaa ɗiɗi bee fulaawa.

Koromje ɓe ɗo jooɗa doo mai, ɓe ɗo waala doo mai ɗo fauna paalo, sera maajum ɗon keeke, ɓe ɗo nyotira be maajum, ɓaawo mai bo ɗon leggal, leggal ɗo wadda hendu, ɗo wadda da'udi.

Derke’en ɓeɗo ɓorni kare fijerɗe grin ɗon koch maɓɓe ɗo wati riga ɗanejum salla ɓalejum paɗe danejun bol mai do hacyeso maɓɓe ɓawo maɓɓe bo ɗon leɗɗeji leɗɗe do wadda hendu.

Dankali hausa be do defa dum be do nyama sa’inga bawo mai bo don rbns grienbins bedo wata hanyamdu don ko kumba ko kumba be doda ju be majun bedo wata hanyamdu.

Jabbe ɓeɗo waɗa nder gaari, ɓeɗo waɗa jus ɓe maajum, ɓe ɗo waɗa lekki ɓe ɗon mura bannin ɗum ɗo jooɗii haa nder pilat daneejum sera maajum ɓo orensh be sikai bulu yeeso mai bo ɗon jamdi daneejum.

Darkejo oɗo dari oɗo wati kot, kosɗe mako bo oɗo fadi paɗe ɓalejun ɓawo mako bo ɗon fulawa, fulawa ɗo voina sare, ɗo vo’ina yonde, ɓawo fulamai ɗon mahol be penti danejum.

Strata ɓalejun ɓe ɗo foɗira gasa be mai to gasa goɗɗo sokotidiri ɓeɗo foɗa, gera, voda sosai. Ɓedo naftira be mai ha babal salum, ha sare juɗe goɗɗo jogi strata mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori mordi a tachimen, ɓeɗo mora gam hendu nasta hore, ɓeɗo mora ngam paune, oɗo wati fesmak o watai ɗan kunne ha noppi mako oɗo wati riga oranc.

Ɓiɗdo debbo o ɗo wata rigawal jungol ɓe ɗo wata ngam paune, o ɗo suddi gyele o ɗo wati kuje juɗe ɓe ɗo wata kuje juɗe ngam paune, o takki lalle ɓe ɗo takka lalle ngam paune bo lekki on.

Jawe kare paune rooɓe, rooɓe do fauna be maajum ha juuɗe maɓɓe, ɗo vo'ina juuɗe rooɓe sosai, ɗon jei ɓikkon, ɓikkon ɗo waata ɗo dimba juuɗe maɓɓe, ɓe ɗo waati ɗum ha nder kwaali.

Nderkeen diɗo ɓe do wati kare fulɓe ɓe do holla do al'ada maɓɓe don goto do gorko on odo wati nye'e makka ha nye'e mako sera mako bo debbo on oɗo fauni do wati jamɓaki.

Tsosa ɓeɗo nyandu hander totton, kofi ɓeɗo wata jus diyam, ɗon debbo ɗo wati riga bulu, oɗo wati a gogo ha nder kofi mako ɓeɗo watini mo jus nder mai, be suturo, ɓawo mako ɗon filawa

Ɓiɗɗo debbo ɗo waati les bulu beenanta kofi, o ɗo nanngi keesi maako. O ɗo waati halagaare ha kooli maako, ɓe ɗo waata halagaare ngam pawne. O ɗo waati sarƙa ha daande maako, ɓe ɗo waata sarƙa ngam pawne.

Korowal ɓe ɗo jooɗa dow maagal, ɓe ɗo waala, ɗo fauna paalo. Ɓawo majum ɗon dammugal mili koolo, ɗon dammugal ɗo maɓɓiti leddi maajum bo intalox on.

Sare be ɗon wala nder mare. Ɗon dammugal beɗo waɗa ngam himbe nasta vurta. Dammugal mai fo mabbiti seɗɗa. Ɗon baranɗa ha yeso mai. yeso baranɗa mai ɗon lambatu. lambatu beɗo waɗa ngam ndiyam sala. Ɗon ge'nr ha dow lambatu mai seɗɗa.

Saloon: ɓedo lotina roɓe gasa ma66e ha ha totton, ɓedo mora ɓe, ɓe do woggina himɓe kosde, bedo wada geran jiki, don TV ha dou mai, don fanka; fanka do bokka hendu. don darugal manga do dari.

Mayo ɓe ɗon nyeɗa diyam majum, himɓe ɗo yiwa hander mai, sera mai bo ɗon kolekole ha nder kole kole mai ɗon goɗɗo ɗo tura, sera majun bo ɗon gene sera gene mai bo ɗon mbulbuldi.

Fukarajo, oɗo jogi bairo, yeso mako ɗon pepa. oɗo ɓorni kare fulɓe, oɗo holla al'ada fulɓe, ɓawo mako bo ɗon debbo ɗo wati gele bulu, oɗo jogi bairo kankofu ɗon deftere ha yeso mako, ɗon windo hasera maɓɓe.

Derkejo, o ɗo wati riga danejum salla balejoum be paɗe balejum, o ɗo vakki boro, o ɗo waati juɗeji mako haa der jiba juɗe gotel, o ɗo wati agogo, ɓawo mako ɗon fulawa ɗo vo'ina babe.

Biɗɗo debbo, o ɗo mori morɗi be gasa atashmen. Ɓe ɗo wanni mo bit ha morɗi mai. O ɗo ɓamti juɗe mako memi dande mako. O ɗo wati kuje juɗe. Ɓaawo mako bo, ɗon leɗɗe-leɗɗe, ɗo wadda hendu, be ɗaudi.

Fulaawa ɗo vo'ina gite ,ɗo fewna babal, yeeso may bo bokati on guda ɗiɗi. Yeeso bokoti may bo ɗon goraaji mannga mannga guda ɗiɗi, sera maajum bo mahol on.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori. Ɓeɗo mora ngam paune, ngam hendu nasta hore. Oɗo wati riga ɓalejum be danejun. Ɓawo mako bo don fulawa. Fulawa ɗo fauna babal.

Sare ɓeɗo waala nder majon ɗo penti be penti danejum be ash dammugal mai penti brown leddi mai tais on ɗon windo guda ɗiɗi cera dammugal mai ɗon darogal mangal yeso mai flo on.

Derkejo oɗo ɓorni rigawol danewol, oɗo wati salla bulu odo vakki boro ɗon dammugal ha ɓawo mako les dammugal mai ɗon pade ɓalejum ɓawo mai bo mahol on, mahol mai ɗo mari penti milik kolo.

Fulaawa, ɗo vo'ina saare, ɗo vo'ina gite, ɗo vo'ina yonnde, ɓe ɗo aawa haa makaranta, haa asbiti, haa ofisis. Yeeso may bo ɗon geene.

Leso ɓe ɗo walira fauna sudu ɗo mai ɓeɗo ve’iti zaninga do sera mai. ɗon bob ɗo kunni sera bob mai ɗon korwal ɗo joɗi korwal ɓeɗo joda ɓe majun, sera korwal mai ɗon labule danejun leddi mai bokapet on.

Leeso ɓe ɗo waala doo maango, ɓe ɗo jooɗa, ɗo wo’itina suudu, mahol mai ɗo mari penti milk kolo, wal'durop ɓe ɗo waata kari haa nder totton, miiro ɓe ɗo larta hoore jooɗa fauna, durowas ɓe ɗo waata tarkashe haa nder totton, ɗum ɗo jooɗii haa doo kapet bilu.

Fulawa ɗo vo’ina saare, ɗo vo’ina yonde, ɗo vo’ina gite, ɓe ɗo tigga ɗum haa makarantaji, islamiya, asibiti babe kuɗe, doo laabi, ɗo hokka hendu peu-ɗuu.

Korwal, ɓe ɗo walira be majum, ɓe ɗo jooɗira be majum, ɓe ɗo wata ɗe ha ofisis. Mahol mai bo penti daneejun on, caka mai senta tebul on. Ɓe ɗo resira shayi ha dou mai. Leddi mai bo kapet ɓaleejun on.

Saare, ɓe ɗo laara nder maajum. Dow mai ɗon penti ash bee penti danejum. Ɗon windo glas, yeeso windo mai ɗon get. Get ɗo maɓɓa saare, ɗo fauna yonde. Sera get mai, ɗon intalok sera intalok mai ɗon fulaawa.

fukaraɓe, ɓe ɗo ɓorni riga timmungo makaranta. Goto ɗo jogi maik be pepa. Ɓaawo mako bo, ɗon ɓingel debbo o ɗo wati atashmen. Goto bo ɗo mori, o ɗo wati bit. Ɓe ɗo wata bit ngam paune.

Benci, ɓe ɗo tappa ɗum be katako, fukaraɓe ɗo joɗa dou mai heɗita mallu’en. Blak bot ɓe ɗo vindira be maajun. Ɓandu mahol mai bo ɗo mari penti daneejun, leddi mai bo floo on.

sare jamanu, viete ndecgidan sama, do mari windo didi, yeso mai bodon get, get bedo mabba sare be mai gam ta hala dabbaji nasta. do fauna yonde. yeso mai bo fulo on.yeso fulo mai don geneji.

Ɓiɗdo debbo oɗo waɗi dongal gasa mako hadow oɗo waɗi ɗan kunne ɓeɗo waɗa ɗan kunne ngam paune, oɗo fauni yeso maako, oɗo ɓorni sikate bei riga oɗo nangi kesi mako ɓawo mako bo ɗon gudel.

Saare be dammugal milik kolo sera mai ɗon windo, baranda mai tiles on, ɗon mahol guntu mahol yeso mahol ɗon lambatu yeso lambatu mai ɗon floor.

Kokumba be do nyama banni. beɗo defira. be ɗo waɗira jusd bemai. Do labbina gite be ɗo wata nder soobo. Ɗum ɗo joodi ha dau laida balejum.

Butali ɓeɗo nyama ɗum definga wulinga ɓeɗo yara inji nama ɗum wartira ɗum kurori be lawa nyiri be mari gene mai bo dabbaji do nyama.

Sare giɗan sama ,ɓe ɗo penti ɗe ɓe penti mil kolo ɓe kofi ɗon winɗo guɗa tati ,je ɗow mai maɓɓiti seɗɗa luttiimai maɓɓitaka sera majum ɗon Ac, Ac ɓe ɗo waɗa gam feuna suɗu.

Derke’en ɓeɗo wati kare ɓoƙko-boƙko yeso maɓɓe ɗon coach oɗo dari oɗo wati riga danejum sallaba ɓalejum, yeso mako ɗon ball ɓawo maɓɓe ɗon leeji leɗɗeji ɗo wadda hendu be ɗaudi.

Kuje nafturgo ha ofis ɓeɗo wata bairo ɓeɗo resa sistem ɓeɗo wata pepaji, gotel manbo ɓeɗo wata dotti je woni ha ndar ofis bo seraman bo ɗon windo ɓeɗo waɗa windo ngam hendu nasta.

Dadajo oɗo wati rigawol junngol, oɗo wati kuje juɗɗe, oɗo wati ɗan kunne, ɓeɗo waata dan kunne ngam pawne, ɓawo mako bo ɗon boroji, boro ɓeɗo vakka ngam pawne ngam watugo kare, nda korowal sikayi bulu ɗo dari ha sera mako.

"Koromje" ɓe ɗo joda ɗow mai ɓe ɗo wala ɗow mai feuna palo saka mai don sentar tebul senta tebul ɓiresa nyamdu waya ki mota ɗon fulawa dow senta tebul mai saka mai kapet on liddi mai teyis on.

Sare gidan-sama ɗo enɗa babal, ɗo mara cuɗi ɗuɗɗi. Yeso mai ɗon mota danejun be mota bodejun. Mota ɓeɗo waɗa jahale be maji ɓe nasta ngam huɓugo haaje.

Derkejo, o ɗo laɓi. O ɗo wati riga ɓaleejum be daneejum. Ɓaawo maako, ɗon korwal. Korwal ɓe ɗo jooɗira, ɓe ɗo walira, ɗo vo'itina babal laɓugo.

Sare gidan sama do mari cudi ɗuddi do mari dammugal gotel brown do hada miɗn bindo b dammugal b g3 yeso mai don koronje gud3 jodi plastic chairs don hanga ha caka sare mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo wati riga rammuɗam girin, o ɗo wati paɗe balejum, o ɗo maɓɓiti nye'e mako sedda, o ɗo habbi damkwali bulu, yeso mako bo fulo on, yes ɗon gora ha yeso mako.

Biriji ɓe ɗo ɗefa ɗum banni ɓe nyama ɓe ɗo wada gari be majum ɓe ɗo sa'a ɗum ɓe ɗo wada kakan dadi be majum dow mai don kofi nokkir ɗum sera mai don leda ɗum do ha nder konteina manga.

Toggowol jungol roɓe ɗon ɓorna, ɓeɗo ɓorna ngam surugo ɓandu maɓɓe, ɓawo mai ɗon dammuɗe glas dammugal ɓeɗo waɗa ngam goɗɗo nasta, leddi mai bo gras cappet ɗon je capet.

Ɓiɗɗo debbo oɗo wati kare fulɓe, o'nangi kesi mako, oɗo wati kuje ha daande mako boro fulɓe kenan, oɗo wati gele ɓalejum. Nder mai bo, oɗo wati rigawol ɓalewol.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo wati sarka ha dane mako, oɗo rewɓe ɗo wata sarka gam paune, o ɗon mori be morɗi atacimen, ɓe ɗon mora gam paune, o ɗo wati rigawol ha ɓandu mako diyam leddi.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo waati gaasa atashmen ha hoore maako. Ɓe ɗo waata ngam paune. O ɗo waati ɗan kunne. O ɗo waata sarƙa ngam paune. O ɗo waati riiga ɓaleejum, yeso mako ɗon daruugal, o ɗo jooɗi ha dou korwal ɓalewol.

Saare, ɓe ɗo wala nder mare. Nda dammugal ɗo maɓɓiti, window ɗo maɓɓiti. Mahol mai be penti daneejum be penti ash. Baranda mai tiles on. Ɗon dereke en ɗiɗo ɗo joɗi.

Fulawa ɗo fawna saare, ɗo fawna yonnde, ɗo fewna babal, ɗo hokka bakgirawun boɗɗum. Ɓe ɗo tigga haa makaranta, asbiti, babe kuuɗe, yeeso may fulo on.

Popi danejun ɗo o wo’iti na sare dow mai ɗon fitila ɗo kunni sera maibo mahol mai ɗo mari tails ɓandu tails mai yelo ɗon leddi mai bo tiles on ɗon bokati penti ɗon jamdi do sakkini.

Derke'en ɗo mofti ɓeɗo waɗa mobgal siyasa ɓeɗo ɓamti juɗe ji maɓɓe goto ɗo wati gilas fere ɗo jogi waya fere ɗo joɗi ha leddi ɓawo mabɓe bo ɗon mahol ɓe penti mil kolo dow mai bo silim on.

Der ke'en ɗiɗo ɓe wari maɓɓu tuggo gite, goto ɗo wati riga yelo, goto ɗo wati riga danejun, ɓe ɗo dow tafaje, leddi mai bo genejiy on. Gene bo dabbaji ɗo nyama.

Deftere ɓe ɗo janngira be may ,mallum'en ɗo naftira, fukaraaɓe ɗo naftira, waɗobe bincike ɗo naftira ,ɗo resa ndu a suudu janngirde ve'eteendu labulari mo ƴummi fu ya hoosa naftira wartira.

Paɗeeji roɓe ɓe ɗo ɓiliɗi haa shaago. Roɓe ɗo faɗa ngam pauna, do mai ɗon borooji. Boro roɓe ɗo vakka ngam paune, ɓe ɗo waata tarkaceji maɓɓe haa nder totton. Sera mai ɗon esi, esi ɗo feuna babal.

Dadajo oɗo wati dogon rigawol yelo be ɓalejun, oɗo faɗɗi paɗe danejun, oɗo jogi bakko ha juɗe mako, oɗo wati hifnere. Yeeso mako ɗon derkejo ɗo jogi bokati, ɗo wati salla be riga.

Boro. Roɓe ɗo vakka ngam paune, ɓe ɗo waata tarkace maɓɓe haa nder totton waya, cede, pauda, jambaki, ɗon girin, ɗon ɓaleejum, ɗon bulu, ɗon pink, ɓe ɗo ɓili ɗum haa dow kabot daneejum.

Deftere mallu’en ɗo naftira be majum, fukaraɓe ɗo naftira be majum, waɗo ɓe bincike ɗo naftira be majum ɓe ɗo resa ndu ha sudu jangirde viyetenga du laibrary, mo'ummifu naftira wartira.

Mota ɓe ɗo waɗa jahale be majun, ɗo hosa kare sera majum ɗon lambatu, sera lambatu mai ɗon bul buldi, ɓawo mai bo ɗon gauri, ɗon hore goɗɗo ha sera mai, dou mai bo ɗon leggal gadina.

Ɗan kunne be sarka ɓe ɗo fauna bei majum da goddo ɗo jogi ɗum sara majun bo don labulai sara labule mai don dammugal balejun leddi mai bo tayes on.

Korowal beɗo joɗo ɗow totton. be ɗo wala ɗow totton. Ɗo fauna palo. Beɗo joina on ha leɗɗi. Bawo mai ɗon sitan tivi. Sitan tivi beɗo bila tivi ya ɗo totton. Bawo sitan tivi mai ɗon keke keke ɗo va'a ɗilla.

Lemu, ɓe ɗo yara ɗum, ɓe ɗo waɗa jus be maajum, lare mai ɓe ɗo waɗa lekki chufi, ɓe ɗo jo'ini ɗum on ha plet daneejum, sera mai bo ɗo mari orenj, brown, skaai bluu.

Ɓiɗɗo debbo o laɓi hoore maako. Ɓe ɗo laɓa hoore maɓɓe ngam paune. Oɗo waati daaroɗɗe, ɓe ɗo waata daaroɗɗe ngam paune. Oɗo fauni yeeso maako, oɗo waati cel haa ndande maako, ɓe ɗo waata ngam paune, oɗo ɓorni riga.

Deftere, mallu en ɗo naftira fukara ɓe ɗo naftira, waɗoɓe bincike ɗo naftira ɓeɗo resa nde hasudu jangirde viyete ndu laibrary, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Pii´oopi daneejum, ɗo wo’ina saare, pitilla ɗo kunni caka may ɗon fanka, mahol may penti daneejum , sera mahol may ɗon dammugal burawun , sera dammugal may ɗon dammugal. Dammugal may ɗo mabɓiti.

Tummude, horde beɗuu kuuje waatugo diyam, ɓeɗo holla ɗo al’ada fulbe'on. Horde ɓeɗo yaarira gaari be majum, kosam, tummude ɓeɗo waata gari ha dau totton ɓeɗo waata kosam.Beɗuu ɓeɗo vesira be majum kuujee waatugo diyam bedo yara diyam be mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori morɗi attacmen. Ɓeɗo mora ngam paune, ngam hendu nasta hore. Oɗo waati ɗan-kunne, ɓeɗo wata ɗan-kunne ngam paune, oɗo wati rigawol danewol, yeeso maako bo ɗon fulawa.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo waati alkibba, ɓe ɗo waata alkibba ngam pawne, o ɗo waati doogon riiga, o ɗo waati sarka, ɓe ɗo waata sarka ngam pawne, sera maako bo moota daneejum, o ɗo yɗaɓi intaloks.

Deftere fukaraaɓe ɗo naftira, mallum'en ɗo naftira, waɗoɓe bincike ɗo naftira. Ɓe ɗo resa nde a suudu janngirde wi'ete labulaari ,mo ummi fu yaha hoosa naftira wartira.

Babal nyamugo nyamdu e'sutiki. Ɗon koromje; koromje himɓe ɗo joɗa dou mangal. Ɗon fulawa ha sera mai, fulawa ɗo vo'ina babal. Dou mai ɗon tivi; ɓeɗo waɗa ngam himɓe lara. Ɗon bobji hite, ɗon goɗɗo ɗo joɗi oɗo ɓorni riga danejum, be salla ɓalejum. Ɓawo mako ɗon fanka; fanka ɗo waɗa ngam hendu.

Flawar do fauna sare, do wo'ina gite, bedo tigga ha makaranta, islamiya, asbiti, ofisis, seramajum bo mahol on sera mahol mai don get danejum.

Tomator ɓe ɗo nyama banni, ɓe ɗo defira be mai albasa ɓe ɗo defira be mai, godɗo goto ɗo turi jogi albasa, ɗiɗo ɗobo ɗo dari goto bo ɗo joɗi dow machin habawo mabɓe ɗon ɓingel gorko.

fulawa ɗo vo'ina sare, ɗo vo'ina yonde, ɗo vo'ina gite. Ɓeɗo tigga ɗum ha makaranta, ha ofisis, dow majum bo ɗo mari jamdi ɓalejun be mahol penti ash.

Ɓiɗɗo debbo oɗo mori morɗi ataci'men, ɓeɗon mora ngam paune, ngam hendu nasta hore. oɗo vakki boro, ɓeɗo wata waya ha nder boro cede, oɗo wati rigowol danewol yeso mako bo ɗon fulawa.

Defte mallu’en do naftira be mai, pukaraɓe ɗo naftira be mai, wa ɗo ɓe bincike ɗo naftira be mai, ɓeɗo resade ha sudu jangirde bietende laibrari, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Mahol sare ɗo penti, penti brown be mil kolo yeso maijjn dow mai don jamdi balejun. sera mai don get ɗo maɓɓa sare ɗo maɓɓa kuwangol yeso mai ɗon mbulbuldi.

Dan siyasajo: O vurti dabbutuggo campaign. Odo wati jompa be sarla be gare danejum, odo wati glass. Bawo mako don jamaje bedo wati hifnere blue je siyasa mai. Don leggal gadina; leggal gadina do wadda daudi be hendu.

Grema. Himɓe ɗo nyama ɗum, be ɗo waɗi riɗi haa dou maajum. Ɓe ɗo waati ɗum haa nder pilet danejum. Ɓaawo maajum bo, ɗon mahol. Mahol mai be penti mil kolo.

Derkejo oɗo wati riga sky blew, sala kofi, oɗo wati bud oɗo vaki boro, ɓeɗo vaka boro ngam paune, oɗo wati hula, sera mako ɗon leɗɗeji, ɗon chi’e.

Deftere, mallu'en ɗo naftira, fukaraaɓe ɗo naftira, waɗoɓe bincike ɗo naftira. Ɓe resa ɗum ha sudu jangirde mbiyete ndu laibrari. Mo ummi fu yaha hoosa, naftira, wartira.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori atashimen ɓeɗo mora ngam paune, ngam hendu nasta hore, oɗo wati rigawol milik kolo ɓawo mako bo ɗon fulawa. Fulaawa ɗo vo’ina babe.

Fukarabe be mallu’en fere ɗo dari fere ɗo jodi bawo maɓɓe ɗon tanki, tanki ɓe ɗo wata ndiyam ha ndar totton leddi mai bo gras cappet on grascoppet ɓe ɗo wada ngam paune.

"Fulawa"ɗo fauna sare ɗo fauna yonɗe ɓe tigga ha makaranta asibiti babe kuɗe bawo mai ɗon mahol be penti mil kolo ɗow mai bo ɗon jamɗi.

ko'e worɓe tato laɓinga kala kala fere ɓe do labi ɗum sera-sera ɓe do fodi hander man fere gasa man do juti do ɓalwi fere bo gasa man do juti amma dow man ɓalwaka.

"Ɓiɗɗo gorko" Be gasa ha hore mako. Oɗo wati riiga molti kolo bawo mako don get. Get ɗo maɓɓa sare ɗo voina yonɗe yeso get mai ɗon ledde ledde ɗo wadda hendu.

Sare be penti danejum ɗo mari window guda jego nai manga manga, ɗiɗi petel, yeso sare mai ɗon ɓingel gorgel ɗo dari, sera mai ɗon mota, mota ɓe ɗo waɗa jahale be majum.

Pop daneejum, be nanta fitila ɗo kunni daneejum, be fitila ɗo kunni bulu. Dow may bo fanka’on be njamndi burawun. Mahol may bo daneejum on, be nanta dammugal may burawun.

Debbo be ɓikkon roɓe tato gorko goto debbo man oɗo wati gele pitch ɓingel gorgel ma oɗo waati jompa be salla ɓiɓɓe roɓe ɗiɗi bo ɗo wati anko goto bo ɗo wati pink ɓeɗo wati bit ha horeji maɓɓe.

Get, ɗo maɓɓa sare, lumo, makaranta, islamiya, babe kuɗe, asibiti. Se yeso mai bo fulo on.

Tiggo bedo wala domago bedo joda bedo ve’itingo be zaningado, don pilo be do wallina hore ha doumai sedamai don bob hite manga leddi mai bo cappet on.

Agugo, ɓeɗo wata ngam paune, ngam larugo wakkati. roɓe be worɓe ɗo wata. Sarka, Ɓeɗo wata ha dande ngam paune, dan kunne ɓeɗo wata maɓɓi ngam paune.

Ɓiɗɗo debbo ɗowati rigoawol juungol, oɗo suddi gele boɗejum, oɗo takki lalle, ɓeɗo taka lalle ngam paune, oɗo wati halagare, ɓeɗo wati halagare ngam paune, ɓe ɗo wati sarka ngam paune, sera mako ɗon fulawa.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori morɗi atachimen, ɓedo mora ngam paune ngam hendu nasta hore, odo wati riga danejum odo joɗi dow korowal balewal odo hokkiti ɓawo.

Get ɗo maɓɓa saare, ɗo fawna yonnde, ɗo maɓɓa asibiti, hootel, makaranta, islaamiya, luumo, yeso may bo fulo on, sera fulo may ɗon geene.

Ɓiɗɗo debbo odo suddi hijabi. Ɓeɗo sudda hijabi ngam sururgo ɓandu. Oɗo jogi waya juɗe mako bo be lalle. Ɓeɗo takka lalle ngam paune. Ɓawo mako bo ɗon fulawa, fulawa ɗo vo'itina sare.

Fukaraɓe worɓe be roɓe ɓeɗo jo’ini tesebokji ha yeso maɓɓe, nda mallumjo ɗo dari ha caka maɓɓe jangina. Ɓawo mai bo ɗon blackbot, blackbot ɓeɗo windidira ɓe be majun.

Nderkeejo oɗo waata riga deneejun, be salla boɗeejun. Oɗo jogi booro boɗeejun, oɗo faɗi paɗe but boɗeejun, oɗo jogi waya. Ɓaawo maako bo mahol on be penti mili kolo, leddi mai bo fulo on.

Flags ɓeɗo wata ndiyam gulɗam gari ɓeɗo mabbi ɗum be leda ɓalejum kolo flags mai sky blu be silver leddi mai bo tils on ɓandu mahol mai wala penti.

miɓbenobe jeyo tati do wati gele goto do wati jabi bawa maɓɓe don derkejo do dilla sera maɓɓe don sinbod do holla ko makaranta mari a sinbod mai don ledde lede do wadda hendu

Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, oɗo mari chede. Oɗo valla talaka en, oɗo mari makaranta, oɗo mari companis, seramakobo boyse mako on.

Karas ɓeɗo defa ɗum, ɓeɗo nyama ɗum banni ɓeɗo waɗa sabulu be majun, beɗo waɗa nyebbam be majun ɓeɗo waɗa jus ɗo voy tina gite ɓeɗo wati ɗum hadar pilat danejon.

Ɓingel dewel oɗo moori, ɓe ɗo moora ngam nanugo hendu ha hoore, ɓe ɗo moora ngam paune, oɗo waati ɗan kunne, ɓe ɗo waata ɗan kunne ngam paune, o ɗo waati riiga daneejun.

"Koromje" ɓeɗo jooɗa dou mai, ɓeɗo wala, ɗum ɗo jooɗi dow fulo ɓawo majum bo ɗon dammugal danejum dow baranda mai bo tayls on mahol mai bo ɗo mari penti bulu.

Fukaraɓe worɓe be roɓe ɓeɗo heɗita jangirɗe, sera maɓɓe windo danejun, mahol mai ash on, dow mai piopi danejun, ɗon fanka, sera mai ɗon blackbot, ɗon firem, leddi mai tayils on.

Fukaraaɓe ɗiɗo, be mallumjo ɓe ɗo waati kare navy bulu. Ɓiɗɗo debbo mai ɗo suddi hijabi, oɗo jogi pepa. Ɓiɗɗo gorko mai ma ɗo jogi pepa. Ɓawo maɓɓe bo ɗon frem.

Ɓiɗdo debbo, ɗo wati siket be riga, oɗo faɗi paɗe mako, o takki lalle balejum, ɓeɗo takka lalle ngam paune, odo wati halagaje ɓeɗo wata halagaje ngam paune, oɗo wati aworworo, ɓeɗo wata awarwaro ngam paune.

Gidan sama do fauna fadde, do mari dammugal danewal, dow dammugal mai don esi sera esi mai don windo yasi mai bo don windo petel ha yesso windo mai don flawa.

Sare jamanu andirama gidansama, ɓeɗo penti nde be penti mil kolo, yonde mai bo ɗo penti ɗum be penti yelo ɗon get, get ɗo maɓɓa sare ɗo maɓɓa kuwangol, ɗo fauna yonde, yeso mai bo ɗon fulawaji ɗon ɓoggi hite.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori ɓe ɗo mora gam paune. O ɗo wati sarka ha dade mako, ɓedo wata sarka gam paune. O ɗo borni riga, o ɗo nangi kesi mako bawo mako bo don fulawa.

Ɓiɓɓe roɓe tati ɓe ɗo ɓorni kare likita goto ɗo wati hijabi, glas o ɗo bili kuje ɓe aunata goɗɗo be mai ha dande mako. ɓawo maɓɓe ɗon flawa do vo'ina babal. Ɗon windo be glas.

Deftere fukarabe ɗo naftira, mallu’en ɗo naftira, waɗo ɓe bincike ɗo naftira, ɓe ɗo resa nde ha sudu jangirde biatende laibrary, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Dammugal ɗo maɓɓa sare, ɗo maɓɓa kiccin, ɗo maɓɓa sudu, yeso mai ɗon baranda, yeso baranda mai ɗon lambatu, yeso lambatu mai ɗon kolta.

Debbo ɗo waati riiga juɗɗum. Oɗo faɗɗi paɗe ɓalejum. Oɗo waati gilas. Oɗo habda maɓɓutuggo dammugal mota. Ɓawo maako bo, ɗon mahol be penti ash. Oɗo dari haa dow fulow.

Ɓiɓbe leɗɗe, plantain ɓe ɗo nyama, ɓe ɗowa ɗa juice be majum. ɓawo maibo beɗo wada lekki shawara. ɓe ɗo wata ha nder soɓo. yeso mai don plantain. plantain, ɓe do sa’a nyama sweet milor ɓe do nyama ɗum bannin.

P.O.P daneejum. Ɗo vo'ina sare, ɗon fitila ɗo kunni daneejum be yelo. seramai ɗon kujeje brawn, sera mai bo ɗon zaane, ɓe ɗo zaani zaane leɗɗe. Ɓandu mahol mai daneejum, sera mai ɗon windo.

Defte mallum'en ɗo naftira ,fukaraaɓe ɗo naftira, waɗoɓe tafsiru ɗo naftira ,ɓe ɗo resa ndu haa suudu janngirde, wi'ete nde labulari mo'ummi fu yaha hoosa naftira wartira.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo geeri gaasa maako, ɓe ɗo lootini mo laaɓi tas, o ɗo waɗi ɗum guntu. Noppi maako ɗo waati ɗankunne, o ɗo waati sarka. Ɓe ɗo waata sarka ngam paune, o ɗo fawni yeeso maako, o ɗo waati riigawol ɓalewol.

Ɓiɗɗo debbo ɗo waati atachimen ha hore mako ɓe ɗo wata ngam paune, oɗo wati ɗankunne ɓeɗo wata ɗanakunne ngam paune, oɗo wati sarka ɓeɗo wata sarka ngam paune, oɗo wati jambaki oɗo waati ai lasis oɗo wati riga ɓalejum.

Saare ɓe ɗo walaa nder maare, ɗon dammugal sera dammugal mai ɗon windo, mahol mai penti daneejum on, baranda mai tais on, yeeso mai ɗon geene sera mai ɗon fulawa.

Derke en ɗiɗo ɓe ɗo vakkidiri, goto ɗo wati suweta ha daande mako, o ɗo wati bud danejun, goto ɗo wati jampa bulew oɗo ɓili iyapis ha daande mako.

Deftere waɗobe binchike ɗo naftira mallu’en ɗo naftira, fukaraɓe ɗo naftira, ɓeɗo resa ndu ha sudu jangirde vietedu library, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Koch, oɗo wati riga danejum salla ɓalejum, oɗo wati but ɓalejum, oɗo yaɓi dow bol, oɗo wati agogo, oɗo wati halagare ha juɗe mako gotel, ɓawo mako ɗon pileyas himɓe fere ɗo turi himɓe fere ɗo dilla.

Ɓiddo debbo ɗo fauni. Oɗo ɓorni riga bulu. Oɗo vakki boro, oɗo jogi boromai ha juɗe mako. Ɓawo mako bo ɗon firij. Ɓawo mako bo ɗon goɗɗo be riga girin

Ɗerke'en ɗiɗo ɓe ɗo dilla,, yeso maɓɓe ɗon jamaje, goto ɗo wati salla boɗejum be riga blu oɗo wati iapis ha dande mako, goto ɗo wati jompa be hula.

Deftere fukaraɓe ɗo naftira ɓe mare mallum en ɗo naftira be mare, waɗoɓe bincike ɗo naftira be mare, ɓeɗo resa nde ha sujdu jangirde viyetendu labrari mo ummi fu yaha hosa naftira.

Abarba ɓe ɗon nyama ɗum, bedo waɗa jus be majun, lare mai bo ɓe ɗo waɗa ha nder sobo, ɓe ɗo waɗa likki shawara be majun, ha ɗo mai ɗum ɗo joɗi ha dow Katako.

get do maɓɓ a sare, kowangol, asbiti, makaranta lumo, dow mai bo don setliite yeso mai bodon Flo, sera flo mai don gene.

Derke'en tato ɗon amalankeji ha yeso maɓɓe je ndiyam ɓeɗo sora ndiyam be majun. Goto ɗo wati salla ɓalejun, goto ɗo wati riga ash, dow mai ɗon leɗɗe mangoro, mangoro be ɗon nyama bafe mai ɓeɗo waɗa lekki be mai.

Deftere, mallum'en ɗo naftira, fukaraaɓe ɗo naftira, waɗooɓe bincike ɗo naftira. Ɓe ɗo resa haa suudu janngirde vi'eteendu laaburaari. Mo ummi fuu yaha hoosa naftira wartira.

Babal nyamugo nyamdu be siutaki don koromje ha babal mai be do joɗa do koromje don tebur ɓe ɗo ɓila nyamdu ha do mai be jaram shaka mai do mari fulawa ɗow mai bo don pop ɗon lantarki ɗo kunni mahol mai ɗo mari penti danejun leddi mai tayis on.

Fullawa ɗo vôina sare, ɗo vôina yondé bawo majum ɗon mahol penti ɗanejum ɓe penti burawun yeso majum ɓo ɗon jamɗi penti ɗanejum yeso jamdi mai ɗon làmbatu yeso làmbatu mai ɗon kolta.

Get ɗo maɓɓa sare, kowangol, lumo, asibiti, makaranta, islamiya, hotel. Dou mai ɗon setlait, dou mai ɗon waya, dou mai ɗon flawa.

Kolta mootaaji ɗo dilla haa dow maajum, moota ɓe ɗo waɗa jahaale be maajum, ɗo hoosa kare, sera maajum bo ɗon leɗɗe, leɗɗe ɗo wadda henndu, ɗo wadda ɗawdi.

Biɗɗo ɗebbo ɗo wati a ltacimen ha hore mako. Beɗo wata atacimen ngam paune. Oɗo wati dan kunne. Beɗo wata dan kunne ngam paune. Oɗo fauni yeso mako. Oɗo wati riga nɗanejum be balejum.

Fulawa ɗo wo’ina sare, ɗo vo’ina gite, ɗo hokka hendu peundu, do ura, sera majum ɗon mahol be penti mili kolo, les mai bo ɓanndu mahol mai ɗon tais, sera mai bo ɗon fulo.

Karrott ɓe ɗon nyama ɗum banni. Beɗo ɗefira bemajon. Beɗo waɗa sabulu be majon. Beɗo waɗa nyibban bemajon. Beɗo waɗa jus bemajon. Ɗo labbina gite bo.

`Esi ɗo fewna suudu, ɗo fewna paalo, ɓe ɗo waata haa `ofis, asibiti, sera may ɗon mahol be penti milk kolo, sera mahol may ɗon windo, sera windo may ɗo mari penti girin.

Paɗe roɓe. Ɓe ɗo wata ngam paune, ngam ta ɓe yaɓa ɗotti. Sera mai ɓo ɗon sarka ɓe dan kunne. Sarka ɓe dan kunne ɓe ɗo wata ngam paune. Ɗon kuje juɗe. Ɓeɗo wata kuje juɗe ngam paune. Ɗon jigida, jigida ɓo roɓe ɗo wata ha kesi maɓɓe ngam paune.

Deftere, fukaraɓe ɗo naftira, mallu en ɗo naftira, waɗo be bincike ɗo naftira, ɓeɗo resa ɗum hasudu jangirte ve'etendu library, mo ummifu ya hosa naftira wartira.

Ɓiddo debbo ɗo wati halagare, ɓe ɗo wata halagare ngam paune, yeeso mako bo ɗon flow, yeso flow mai ɗon mahol be penti danejum. Kosɗe mako bo ɗo wati paɗe ɓalejum, be riga girin.

Daainin, babal nyaamugo nyamdu, ɓe ɗo resa nyamdu ha dow totton, ɓe ɗo resa fulaawa, ɓaawo mai bo ɗon windo ɗo maɓɓiti, be laabule, sera windo mai, ɗon babal lootugo juuɗe.

Get ɗo maɓɓa makaranta, ɗo maɓɓa sare, ɗo maɓɓa howare, dammugal ɗo maɓɓiti ɗon ɓikkon worɓe ɗiɗi ɗo dari, goto bo ɗo turi, ha yeso mai ɗon ɓiɗɗo debbo ɗo dari.

Gate ɗo maɓɓa saare, ɗo maɓɓa lumo, ɗo maɓɓa makaranta, ɗo maɓɓa Islamia, do maɓɓa babe kuɗe, ɗo maɓɓa howare, yeso majum bo ɗon gene, dou mai bo ɗon jamdi.

Ɓingel debbo ɗo wati hula be hijabi, ɓawo mako ɗon lambatu. Ɓawo lambatu mai don mahol fuɗɗi pusugo seɗɗa seɗɗa. Nda dammugal ɗo maɓbiti. Ɗon ɓiɗɗo debbo ɗo suddi hijabi bulu, ɗo vakki boro.

Babal nyaamugo nyamdu, ɓe ɗo nyaama nyamdu ha totton, be ɗo waɗa moftorde ha totton, nda booru ha dow tebul mai, nda biɗɗo debbo bo oɗo jooɗi huusiti, oɗo waati gele ɓalejun be doogon riiga danejun.

Gidan sama be do wala nder majun sera mai don mahol do penti danejum be yelo, sera mahol mai don dammugal, dammugal be do nastira ta totton be do wurtira leddi mai bo tils on.

Ɓidɗo debbo oɗo wati rigawol jungol boɗewol, oɗo wati sarka dande maako. Ɓeɗo wata sarka ngam Paune. Oɗo suddi Gele boɗejum, oɗo takki lalle ɓalejum. Ɓeɗo takka lalle ngam Paune. Oɗo vakki Boro ɓalejum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo waata rigawa ɓalewol, junngol andirama abaya. Oɗo waati halagaare, oɗo takki lalle, ɓe ɗo takka lalle ngam paune. Ɓaawo maako bo ɗon dammugal ɗo maɓɓiti, leddi mai bo tayls on.

Ɓiɗɗo debbo ɗo moori mordi atachimen ɓe ɗo moora ngam paune, ngam hendu nasta hoore, oɗo waati riga ɓalewol oɗo haddi gudel bulu be green, yeeso mako bo ɗon koromje.

Deftere mallu’en ɗo naftira, fukaraɓe ɗo naftira, waɗo ɓe bincike ɗo naftira, ɓe ɗo resa ɗum ha suɗi jangirre viatende laibrary, mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Koronje ɓe ɗo joɗira, ɓe ɗo walira, do fauna palo, ɓe ɗo wata ha sare lamu, nda goɗɗo ɗo dari ha ɓawo majum, yeso goɗɗo mai ɓo ɗon rumpaji ha totton.

Korowal ɓe ɗo wala dow magal ɓeɗo joda dow magal, leddi mai tails on dow mai, ɗon fitila ɗo kunni emai ɗon darugal.

Fukaraɓe roooɓe be worɓe ɓe ɗo jodi heɗita njangirde, ɓawo maɓbe ɗon windo, windo ɓe ɗo waɗa ngam hendu nasta, sera windo mai ɗon mahol be penti milik kolo be brown.

Ɓiɗdo debbo oɗo mori morɗi kalaba be gasa atacimen, ɓe ɗon mora ngam paune oɗo wati dan kunne ngam paune, oɗo wati sarka ɓeɗo wata sarka ngam paune, oɗo wati riga wol danewol.

Get do mabba share do voitina yonde do mabba kowangol do mabba makaranta do mabba asibiti do mabba ofisis do mai bo don windoji.

Deftere mallum'en ɗo naftira, fukaraaɓe ɗo naftira, waɗooɓe bincike ɗo naftira, ɓe ɗo resa nde haa suudu janngirde bi'eteendu laybulaari. Mo ummi fu, yaha hoosa naftira, wartira.

Derkejo odo mori morɗi, ɓeɗo mora ngam paune, odo wati darugal. Ɓeɗo wata darugal gam paune, odo wati rigawol balewol o do habbi dande mako be nektait.

Koromje bedo jodira walira do fauna palo, bedo watababe kude da goddo bodo wati kare danejum be hifnere bodere da labuleji hader sudu mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni oɗo ɓorni skete be riga, oɗo wati halagaje ha juɗe mako, ɓeɗo wata halagare ngam paune, oɗo wati awarworo, ɓe ɗo wata awarworo ngam paune, oɗo fadi pade mako, juɗe mako gotel bo be agogo, ɓeɗo wata agogo ngam paune, ngam larugo wakkati.

Get ɗo mabɓa sare, ɗo fauna yonde, ɗo mabɓa makaranta, ɗo mabɓa ofisis, ɗo mabɓa kowangol. Sera mai bo flawa on yeso mai bo flo on, sera mai bo ɗo mari tails sedda be flawa seɗɗa.

Ɓiiɗɗo debbo oɗo mori morɗi atachimen ɓeɗo wanni mo bit ha morɗi mai, ɓeɗo mora ngam paune oɗo wati peɗeli ha peɗeli mako, ɓeɗo wata peɗeli ngam paune, oɗo fauni yeso mako, oɗo wati rigawol boɗewol dande mai bo ɓalejum.

Derkejo ɗo dari oɗo wati riga boɗejum, nder mai bo ash. Oɗo wati juɗe mako ha nder jiba riga mai, oɗo wati salla ɓalejun, but ɓalejun, oɗo lara agogo oɗo wati glas.

Leeso ɓedo waala dou mai ɓe ɗo jooda dou mai. Ɗo fauna sudu sera mai ɗon durowa ɓeɗo wata tarkace ɓawo mai ɗon woldrop, woldrop ɓe ɗo wata kare ha nder totton, dou mai ɗon silim leddi mai tais on.

Deftere mallum en ɗo naftira, fukarabe ɗo naftira, wadobe bincike ɗo naftira, ɓe resa nde ha suudu jangirde vietend laibrary, mo ummi fu yaha hosa naftira wartira.

Derke’en tato, ɗiɗo wala paɗe, goto ɗo wati paɗe ɓe ɗo fija bol ɓe ɗo jijjiga iyam maɓɓe ɓaawo maɓɓe ɓo ɗon kolta ɗon taya.

Derke’en ɓeɗo fija ɗon mallumjo ɗo holla ɓe no ɓe watt, ɗon himɓeji ɗo dari ɗon korwal plastik ceya, ɓeɗo joɗa do magal ɓawo mai ɗon leɗɗe, leɗɗe ɗo wadda daudi.

Sare ɓe ɗo wala nder majun, get ɗo maɓɓa sare ɗo maɓɓa kowagol ɗo maɓɓa lumo, ɗo voina yonde, sera majun don flawa flawa ɗo voina sare ɗo voina yonde.

"Mallumjo" oɗo jangina oɗo ɓorni jampa kofi oɗo wati hifnere bawo mako ɗon waiytbot ɓeɗo vinda ɓe mai yeso mako ɗon derke'en ɗiɗo goto do wati jampa danejum goto ɗo wati jampa kofi sera goɗɗo mai ɗon ndiyam piyawata ɓeɗo yara ndiyam ɗo nafa goɗdo ha ɓandu.

Sare ɓeɗo wala nder mare, ɓeɗo penti nde be penti ash kolo, ged mai bo ɗo maɓɓiti. Ged ɗo maɓɓa sare, ɗo maɓɓa kowangol. Sera mai ɗon windo, yeso ged mai fulo on. Ɗon mashin ha totton guda ɗiɗi.

Tumatur ɓedo nyama dum, ɓe do wartira dum kecop, ɓedo defira be mai, ɓedo wartira tumatur pes, be ɗo heea banni, wata ɗun ha do nyamdu, ɓedo wata ɗi hander kondo, bawo majun bo don himbeji.

Deftere. Mallu'en ɗo naftira, fukaraaɓe ɗo naftira, waɗooɓe bincike ɗo naftira. Ɓe e resa nde haa suudu jangirde bi'eteede layburari, mo ummi fu ya hoosa naftira, wartira.

Ɓiɗɗo debbo ɗo lanya a kori kura, odo wati riga green o do haddi gudel o do habbi dankwali, gasamako bo do vurti haɓawo, nda galonji ɗo haa nder totton seramai don gene, gene dabbaji ɗo nyama yoringa be keccun fu.

Sare ɓeɗo wala nder mare, ɗo mari penti mil kolo be kofi, saramai ɗon windoji guda ɗiɗi ɗo maɓɓiti. windo ɓedo waɗa ngam hendu nasta, dammugal burawun. dammugal bo ɓeɗo waɗa ngam himɓe nasta leddi mai bo tayis on.

Nderke’en tato. Ɗiɗo ɗo waati jampa daneejum, be gaare, gooto ɗo waati jampa kofi, oɗo waati gilas haa ndaande maako. Gooto ɗo waati agogo, gooto ɗo jogi waya, ɓaawo maɓɓe ɗon jamaaje, ɗon leɗɗe.

Sare dum ɓe ɗo wala ɗer mai, ɓe ɗo penti ɗe be penti danejun, ɗon windo, ɓe ɗo wada windo gam hendu nasta, yeso mai bo don inteloxs, ɓawo mai bo don legal, leggal do wadda hendu.

Leso ɓe ɗo wala be mai, ɓe ɗo joda dow mai, sera majum bo waldrop ɓe ɗo wata kare, ɓawo majum bo ɗon flawa ɓawo flawa mai don leɗɗe.

Ɓiddo debbo oɗo mori mordi atachman ɓeɗo mhora ngam paune ngam hendu nasta hore, oɗo wati riga grin oɗe wati sket ash, bawo mako bo ɗum get balejum get ɗo maɓɓa sare, do mabba kowangol.

Ɗeftere, mallu’en ɗo naftira, fukarabe, waɗobe bincike. be resa ɗu ha sudu jangirɗe vieteɗuu laiburari. Mo ummi fu ya hosa naftira wartira.

Alale be haako, ɓe ɗon nyaama ɗum, ɓe ɗo waɗa alale be nyebbe. Ɗo vo'itina ɓanndu cokali ɗo jooɗi haa sera maajum, ɓe ɗo waati ɗum haa nder puled daneejum sera may bo, ɗon poosa be iyapis.

Ɓiɗɗo debbo oɗo moori ɓe ɗo moora ngam paune, ɓe ɗo wannimo bit ha morɗi mai, ɓe ɗo waɗa bit ngam paune, oɗo waati ɗan kunne, ɓe ɗo waɗa ɗan ngam paune, oɗo waati riigawol danewol be ɓalewol, ɓawo maako bo ɗon fulaawa.

Babal nyamugo nyamdu, ɓedo nyama nyamdu hatonton e ɗo waɗa moftorde, sara mai ɗon korwal balejun, korwal ɓeɗo joda do mangal, yeso mai don fulawa. fulawa ɗo fauna babe ɗo fauna sare.

Abarba be do nyama dum banni bedo wada jus be majum kankana be do yara dum bedowada jus be majun bikkoimai boleki’on ayaba bedon nyama dum bedo wada jus ba majun lemu be don nyama gonda be don nyama dum do jodi ha der blanda danejum bedo haura pat be wada frusalat be majun.

Juus ɓe ɗo wati ɗum ha ndar kofi guda tati godɗo do jogi gotel don ku kumba ha domai ngam paune sare mai don leda danejum leda be ɗo wata kuje ha ndar majum don boro boro ɓe ɗo wata kare ha ndar mai.

Waccuje be shuga ɓeɗo nyama ɓeɗo waɗa jus be majun ɓe ɗo habba sorina ɓikkon ɓe ɗo wati ɗum hader goraji roba danejum ɓeɗo ɓili ɗum hadow jamdi danejum.

Binndirdɗi, bee defte, bee caafinal, almakaci, fukaraaɓe ɗo naftira bee maajum, mallum`en ɗo naftira, ƴankaasuwa ɗo naftira. Siteepila ɓe ɗo resa ɗum haa oofis.

Derkejo o ɗo penta pop. POP ɗo fauna saare, o ɗo wati rigawol danewol be sarla balejun. Sera mako bo ɗon dammugal ɗo maɓɓiti, ɗon bob nepa, dow mai bo ɗon robaji be buhu.

Shagoji ɓeɗo sora kujeji ha nder totton yeso mai ɗon mootaji guda nai moota ɓeɗo waɗa jahale bei mai ɓeɗo adakare yeso moota mai ɗon gene dabbaji ɗon nyama.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo waati salla kirezi. O ɗo waati riiga ɓaleejum ,o ɗo vakki booro daneejum. Ɓe ɗo waata woya haa nder booro ,ceede, jambaaki ,pawda. O ɗo waati paɗe ,sera maako bo ɗon lantarki ɗo kunni, leddi may bo fulo on.